Kufunda kwakakosha kubva mwana achiri mudoodori paanonga eifunda nekutamba nevezera rake. Ndizvo zvinodetsera kuti paanozokura azvizonesi kuti azobata zvitsva zvaanofunda eienderera mberi nendaramo yake.

Ngendaa yekuti kufunda chiro chakakosha maningi mukati mendaramo yevantu. Vana vofundiswa kubva vari vadodori. Kazhinji kakona vanofunda kubudikidza ngokutamba nevamweni vana vezera ravo.

Vandu vanozokura vooneka voita zvishamiso zvinoaka nyika vanonga vatofundirao zvakawanda vachakatsonga, ngendayo zvikora zvibofundisa vana vadodori vepashi pashi zvotorambao zveyiwanda mumuganga dzakasiyana siyana.

Kufunda kwevana chiro chakosha yambo makore otopona anaya ndiyo ndaa mumakanyi musina zvikwanisoro zvakakwana zvirimwo zvikora zvinofundisa vana adoko veishandisa zvona zvishomani zvavanonga vanazvo.

Mazuva anawa vandu vofunda zviro zvakawanda kubva pazvidzidzo zvepashi pashi kukwire dera. Ngendaa iyoyo muzvikora zveshe zvinofundwa motoonekwazve maane muchini dzemazuva anaa nezvikwanisiro zvakasiyana-siyana zvinodetsera kuti kufunda uku koite nyore.

Kuti mizi pamwepo nemiganga nenyika dzakaparadzana dzikone kuburirira kunga nyika iyoyo une vantu vanenge vakafunda. Ngendaa iyoyo zvikoro zvakavanda zvakavakwa kuti vantu vaone kwekufundira.

Dzidzo yemuzvikora zvepashipashi yakakosha maningi ngekuti vana vanosiso kufunda kubva vari vadoko. Ndipona pevanokasira kubata zvakawanda zvinozoita kuti vakure vane ruzivo rwekuzonasira zviro zvitsva zvinodetsera upenyu hwevantu

Kuzama kuti vana vanofunda zvidzidzo zvepashi pashi vakasire kubata zvinenge zveifundiswa. Vadzidzisi vavo vanotora nguwa kuisa zvimweni zvirimufananidzo veifundisa ndizvo vana veiita zvekuona kuti ichi chiro chabhuiwa chinechi chinombooneka chakaita ekudini mukati mwendaramo.

MUKUZAMA KUKURUDZIRA KUTI VANTU VAFUNDE, KUBVIRA PAZVIDZIDZO ZVEPASHI PASHI, KWAKANASIRWE MABHUKU ANOERENGWA NGEVANA KUTI VAONE KUFUNDA EIHAMBIRA PAMWEPO, NYIKA YESHE

Mundau dzinofundira vana vadoko munoonekwa mune zvakatsetswa zvinongwaririrwa mabhuku. Izvi zvinobetsera kuti mabhukuwo agare nguva yakareba akone kubetsera vana vakawanda.

Kufunda chiro chakakosha yaamho mukurarama kwevantu. Ndoosaka hurumende yakati vana vadoodori veshe vanofanira kuenda kuchikora koofunda ngekuti zvakakosha.

Kufunda chiro chakanaka yaampo ngekuti ndikona kunobva ruzivo runozoshandiswa kunasirisa madambudziko anosanganikwa navo nevantu mukati mwekupona. Ngendaa iyoyo zvikora zvinosanganikwa mundau dzakapaeadzana, dzinogara vantu.

Zvikwanisiro zvemuzvikora zvinosiyanasiyana zveienderana nekuti chikora chinechi chinonga chiri mundau yakadini. Zvemumadhorobha zvoshandisawo muchini yemazuwa ano, asi zvikora zvemumakanyi zvichiri kushandisa kunamira maphepha mumadziro.

Mundau dzekufundira kana kuti muzvikora munonga mune zviakwa zvinonga zvakaiswemwo, mokuti vana vanofunda nevadzidzisi vavo vaone pekungwaririra mabhuku evana.

Kufunda kwevantu chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo. Ndondaa ndau dzekufundira kubva pazvidzidzo zvepashi-pashi dzeyigara dzakarongeka dzakachena, kuitira kuti vanofunda vagare veyingofunda mundau dzakachena.

MUKUFUNDA KOITWA MUMAZUWA OTOPONA ANAYA NYANGWE VANA ARIKUFUNDA ZVIDZIDZO ZVEPASIPASI VOFUNDISWA KUTI VAKONE KUSHANDISA MICHINI DZEMAKOMBIYUTA KUSHANDISA PAKUFUNDA KWAWO.

Mundau dzakasiyana siyana nyaya yekufunda kwevantu nekuvakwa kwezvikora ichiri kungokurumbira ichienderera mberi. Zvikora zvakawanda mundau dzakasiyana siyana zvinodetsera , kuti vandu varambe veifunda nekuva neruzivo rwemazuva anaa

Kufunda kwevana vadodori chiro chakanaka maningi ndosaka hurumende yeiramba yeiaka zvikora nekuisamo zvekugara nezvekutsamira kuti vaone kufunda vari mundau yakanaka inoita kuti vayaiye nekuzwa zvinenge zveibhuyuyiwa nekufundiswa nevadzidzisi vavo..

Kufundiswe kusime mimbuti pamwepo nekudzikudza ngechimweni chezvinofundiswa vana pavanonga vari kuchikora. Izvi zvakanakira kuti vana vanokura veitoziya kukosha kwemimbuti mukati mwendaramo yevantu nentaraunda.

MUZVIDZIDZO ZVINOITWA NEANTU APASHI PASHI VANOFUNDISWA KUKONA KUNYORA NEKUKONA KUERENGA IZVO ZVINODETSERA KUTI VAZOTI VAONA MABHUKU VANOERENGA VOZWISISA ZVINONGA ZVAKANYORWEPO

Muzvidzidzo zvinoitwa ngevantu pakufunda zvepakati nepakati, munowanika mishando yenyara yakaparadzana. Inofundirwa imomo. Imweni yakona ngeye vantu vanofundira kusona.

Muzvikora zvakasiyana siyana zvepadera nezvepadera-dera munofundwa mushando yakasiyana siyana yekuti vandu vanokona kuita kana kuti vanokona kunasira zviro zvinosanganisira imweni yakhona kunasira simbi.

Muzvirongwa zvine chekuita nefundo nekufundisa vantu, muzvikora munofundiwa zvakasiyana-siyana zvinobetsera vantu mukupona kwawo. Chimwe chezviro zvinofundwamo kubika chokurya.

Vantu vanofunda zvidzidzo zvepakati nepakati nezvepadera-dera pekupedzisira, vanofundiswa kunasira nekushandisa michini dzakasiyanasiyana dzinobetsera mukupona kwevantu.

Mundau dzakasiyana-siyana dzokufunda kwe vantu kungawa kufunda kwepashi-pashi koita kufunda kwepakati nepakati, mazuva anaya koshandiswa mishini dzayo mazuwa anaya .Dzinobetsera vanofundisa kuti vakone kunyatso reketa nokubhuya kuti zviro zvakayemesa kudii.

Vantu vanofunda muzvikora zvepakati nezvepadera pekupedzisira vanofundiswa mushando yakaparadzana vamweni vanofunda kubudikidza ngekubatanidza simbi veyipishira vakadhloka zviro zvinoita kuti vasakuwara madziao avo

Vanhu vanokurudzirwa kuti vakone kufunda zvidzidzo zvepakati nepakati nezvepadera dera pekupeisira, vaano kuziya kuti vakone kuzoita zviro zvakasiyana siyana zvinodetsera vanhu mukupona kwavo.

Kufunda chiro chakakosha maningi ngekuti chinodetsera kuti vanthu vakone kunasira zviro zvinoshandiswa kuti upenyu hwevanthu hureruke. Vanofunda mishando yenyara vamweni vanofundiswa kunasira kana kuti kushanda nesimbi kuti vazonasira zviro zvinozodetsera vanhtu mukati mwendaramo.

Kune vanofunda zvidzidzo zvepakati nepakati nezvepadera-dera pokupedzisira, vamweni vanofunda nezvehutano ungawa utano hwevantu, ungawa utano hwemhuka, vantuwo vanofunda kwenguwa yakareba.

CHIMWE CHEZVIRO CHINOFUNDWA NGEVANTU VANOFUNDA ZVIDZIDZO ZVEPADERA NGECHOKUNASIRA ZVIRO ZVINODETSERA KUTI UPENYU HWEWANHU HURERUKE. ZVAKAFANANA NEKUNASIRA MOTOKARI KUTI DZIHAMBE ZVAKANAKA DZINONGA DZAFA KUTI DZIGADZIRIKE DZIKONEZVE KURAMBA DZEIHAMBA.

Zvikora zvepakati nepakati nezvepadera zvinofundiswa vantu zvinechekuita nemishando yakaparadzana. Munowanikwa michini yakasiyana-siyana inoshandiswa kufundisa vantu kuti vanase kuzwisisa maererano nemishando yakasiyana-siyana.

Kuzama kuti fundo ipinde mumasoro evantu veshe, vanonga veiita zvidzidzo zvepakati-nepakati. Kwaane michini dzonasirwa nezvimweni zvikwanisiro zvemazuwa an, zvokona kushandiswa kuti vana vakasire kubata zvinonga zveifundiswa.

Kune zvikora zvakanasirirwa kufundisa vanthu kuti vakone kuzoita zviro zvakasiyana siyana nekunasira zviro zvakaparadzana zvinosanganisira kukone kuzoaka mbatso, kana kuzoaka zvitoro, kana kuzoaka zvakasiyana siyana zvinodiwa ngevanthu mukupona.

Ndau dzakaparadzana dzemumakanyi pamwepo nemumadhorobha, dzinowanika dzine zvikora zvakasiyana -siyana zvakaiswemwo kuti zvikone kufundisa vantu. Vantu anenge akafunda vanokona kuzvidetsera pamwepo nekudetsera nyika yavo kubudikidza ngemushando uyo vanozoita.

Munyaya dzezvefundo zvinokurudzirwa maningi kuti zvikora zveshe kana kuti ndau dzeshe dzinofundirwa ngevana dzinge dzine pekugara nepe kutsamira pavanenge veinyora kuita kuti kufunda kusanesa zviite nyore .Vana vakone kuyaiya zvinenge zviitwa apapo.

Vantu vanonga vofunda zvidzidzo zvepakati nepakati vanosisisa kuve nepekugara pakanaka, nepekutsamira pakanaka ,nepekubeka mabhuku evanoerenga neavanonyorera. Kuitira kuti pevanoshandira pananoverengera nepavafundira pange pakachena, pakarongedzeka.

Ndaramo dzevantu dzinosiyana-siyana, vantu vanobudirira kubudikidza ngezvipo zvavanonga vakabarwa nazvo. Muzvikora zvipo izvi zvinoonekwa kune vanotamba mabhora akasiyana-siyana, amweni anenge ari ekukaba ngemarenje amweni ari ekukandira ngenyara.

Zvikora zviri mundau dzakaparadzana zvinoshandisawo michini nezvikwanisiro zvakasiyana kuitira kuti vana vakone kufunda. Zvinonga zviri mumadhorobha zvinoshandisawo michini yemazuwa anaya asiwo zvikora zvemumakanyi zvinoshandisawo zvikwanisiro zvakabvira kudhaya zviriyo zveishandiswa.

Vantu vanofunda zvidzidzo zvepakati nepakati, vamweni vanofundira kunasira movha. Motokari dzonaidzodzo vadzinasira dzinozoshandazve kutwara vamweni vana vechikora kubva kumbatso dzavo kuenda kuzvikora pamwepo nekupetukazve.

ZVIKORA ZVAKAKOSHA MANINGI MUNDARAMO YEVANTU NEKUTI ZVINOFUNDISA VANA KUTI VAKURE VEIZIYA NEKUFUNDISA VANTU MISHANDO YAKAPARADZANA INGAA YENYARA INGAA YEKUSHANDISA N'ONDO

Vantu vakawanda voziya kukosha kwefundo kuvana vavo. Ndoosaka mazuvaanaya vantu vakawanda veiendesa vana vavo kuzvikora kubva pasi kuenda pakati nepakati vana veifunda veizonyora bvunzo dzavo.

Kufunda chiro chakakosha yaamho ngekuti ndikwona kunobva mazano ekunasira zviro zvitsva pamwepo nekunasirisa matambudziko anosanganikwa nawo neantu. Tikaningira munharaunda dzakasiyana siyana tinoonemwo zvikora zvakasiya zvinonga mune vana vanofundamwo pamwepo nevadzidzisi vanovafundisa.

Kubudirira kwenyika kunobva muzvishandwa zvinoitwa ngevanhu vemunyika iyoyo kutiwo vanhu vakone kuita zvishandwa zvakasiyana siyana vanosisa kunga vakafundira mishando yakaparadzana. Kufunda kwakakosha yamho kuti zvakadai izvi zvikone kuitika

Mukuzama kuti ndau dzinenge dzine vantu vanofunda dzisasangane nevantu vanoite musindo vantu vanonyora kuti weshe anodarika akone kuona kuti indau yekufunda yakanasirirwa izvozvo

Kufunda chiro chakanaka maningi nekukosha mukati mwekurarama kwevantu . Vantu vanenge vakona kufunda kusvika zvidzidzo zvepakati nepakati vanokone kuzoone mishando yakaparadzana inodetsere kubudirira kwenyika.

MUZVIKORA ZVIRIYO MAZUWA ANAYA KUNOFUNDWA NGEVANA VANOFUNDA ZVIDZIDZO ZVEPASHI NEZVEPAKATI NEPAKATI DZIRIYO MBATYLA DZINOFANA KUPFEKWA NGEVANA DZINONGA DZAKATODZANA KUTI VANA VATODZANE KUTI NDEWEPACHIKORA CHAKATI

Zvikora kana kuti dzimweni ndau dzekufundira dzinofundisirwa vantu kuti vakone kuite mishando yakaparadzana dzinofanira kunge dzine pokugara pakanaka nepokutsamira pokuti vantu vanofunda vaya vooda kutaticha kana kuti kunyora vaone pokutsamira.

Muzvikora munofundiswa vantu vana vonowana mukana wekubvunza nokunyora zvavanonge vanzwisisa mudzidzisi veyi fundisa zve vamweni vavo kuti vadzidzisi vaone kuti anenge abata here mwana uwowo.

Kuti muntu azokone ku detsere nyika yake pa mwepo nekudzi detserawo ku budikidza nge mishando yaano zoita unosisa kunga akafunda muntu wo ngenda yo zviriyo zvikora mundau dzaka paradzana zvaka iswemo kuti zvikone kufundisa vantu zvaka siyana siyana zvinozo vadetsera mukati mwo kupona.

Kufunda chiro chakanaka maningi uye chiro chinokosha, pamararamiro evantu ngekuti mukufunda ndimo matinoona ruzivo nezviro zvinogona kuzoyoponesa mune remangwana mukati mekururama.

Vana vanofunda pavanoenda kuzvikora payani avangofundiswi zvekutaticha mabhuku zvega. Kunofundwazve zvekukwikwidzana ngekushandisa mwiri zvakaita sekukhabe bhora kana kurumba. Zviro zvinezvi zvakakoshawo sekukosha kunoita kufunde mabhuku.

Kufunda kwakanaka yaamho nokuti ndimona munobva kukona kuziya kuita mabasa, mishando yakaparadzana, zvinozoita kuti muntu aone chinomuponesa mukati mendaramo .

Mukuzama kuti kufunda nekufundisa vana kuite nyore muzvikora zvepakati-nepakati, vana vanopuwa mabhuku avanonga vanawo, evanonga veishandisa kuti vaone kufunda zvakafanana nguwa imweyo.

Vantu vanonge vafunda kusvika pekupedzisira pemene-mene vopuwe zvitupa zvekuti vapedza kufunda, ndovanonyanya kudiwa ngekuti vanouya nemazano anoaka nyika, mazano ekuita zviro zvimweni ngenjira dzainge dzisingaziikanwi kubvira kudhaya.

Vanhu vanofunda zvidzidzo zvepadera dera vanodiwa uye vanokosha maningi kunyika yega yega ngokuti kwona iyoyo ndiko kunobva ruzivo rwunobetsera kuti zviinyi zvingaitwa kunasira matambudziko nekugadzirisa kuti vanhu vaone kupona zvakati rerukei.

Kubudirira koita michini yemazuano aya korerutsira upenyu hwe antu mune zvakasiyanasiyana, muzvikora Zvinofundwa dzidzo yepadera dera mowanikawo kushandisa michini yemazuano kurerutsa kufunda.

Kufunda koitwa mazuva anaya muzvikora zvinofundisa dzidzo yepadera-dera pokupedzisira kwapfuma yaamho. Zvinodaro ngokuti vanofunda nevanofundisa vodetsereka ngemichini yemakombiyuta yaveyo mazuva anaa.

Vantu vanofunda muzvidzidzo zvepakati nepakati nezvepadera dera pekupedzisira, vanofundiswa mishando yakaparadzana, imweni yakona inenge iri yekubata mabasa enyara. Vamweni vanozobvepo voita mishando yekuforoma zvidhina zvimweni zvakhona zvinozodetserazve kuaka dzimweni mhatso dzinofundira vantu.

Fundo yepadera-dera pekupedzisira inobetsera vantu kuti vakone kunasira zviro zvitsva zvinoita kuti hupenyu hwevantu hureruke. Chimweni chezvirozvo kunasira mapato anozohamba motokari nevantu.

Chimwe chezviro zvokurumbira maningi munofundiwa makore atinawo anaya ngechekuhambisa masaisai kana kuhambisa muriro wemagetsi. Saka vanofunda izvozvo vanofundiswa kuti vakone kungwarira nekuvharira tambo dzinohambisa zviro izvi kuti dzisapiringishana nevantu.

KUTI UPENYU HWEVANTU HUMURUKIRE KUBUDIKIDZA NGEKUZIYA ZVIRO ZVITSVA ZVINGAITWA. VANTU VANOFUNDA ZVIDZIDZO ZVEPADERA DERA. IYOYO KUNOFUNDWA ZVIRO ZVAKAPARADZANA, ZVINOSANGANISIRA KUAKA, ZVINOSANGANISIRA KURIMA.

MUNDAU DZINOGARA VANTU VANONGA VEIFUNDA ZVIZDIDZO ZVEPADERA DERA. MUNONGA MUNE MAKAMURI ANONGA ANE ZVESHE MUIKATIMWO, KUTI PEKUGARA NEPEKUTSAMIRA MUNHU EITATICHIRA NOPOKUATA MUKATI UMWOUMWO.

Muzvidzidzo zvinoitwa zveepadera ,vanhu vanofunda zvakasiyana siyana zvinodetsera mundaramo yaanhu. Zvinosanganisira ngezvekuita nehutano, zvekurima uye nekunasirwa kwemichini.

Vasharukwa vemazuva anaawa vokoshesawo yaambo kubhadharira vana mare dzekuti vaende koofunda pazvidzidzo zvepadera dera. Ngekudarozve muzvikorazvo umu munoonekwa mabhuku akawanda anoita kuti vana vakone kufunda nekuti vazoite mishando yakaparadzana.

Muzvikora zvepadera dera munyika munomu munazvo zvikwanisiro zvakasiyana siyana, zvinodetsera vantu kuti vakone kufunda mushando yakasiyana siyana. Zvikwanisiro izvi zvinonga zvakavharirwa mumhatso dzakasiyana siyana dzinozopindwa ngevanonga veifanira kuti vafunde kubva ku zviro zvinezvi.

MUNDAU DZINOFUNDIRA ANTU MUNOONEKA MAKAISWA ZVINYORWA ZVINENGE ZVAKANAMIRWA ZVINOITE KUTI UNONGA AGUMAPO AONE KUTI PACHIKORA PANAPA PANOITWA NEZVEI ZVAKAWANDA ZVINENGE ZVAKANYORWEPO ZVINOITA KUTI AGUMAPO UNOONA PEKUNANGA.

Vantu vanonga vofunda zvidzidzo zvepadera dera pokupedzisira vanodzidza kunasira zviro zvitsva nekunasirawo nezvinonga zvafa.

MUNDAU DZEKUFUNDIRA NEZVIKORA ZVAKASIYANA SIYANA HAMUNGOFUNDWI kwega, ANTU ANOONA MUKANA OSANGANA EINAMATA ARIPAMWEPO.

Mundau dzofundwa zvidzidzo zvepadera-dera pokupedzisira makuwanikwawo mune michini dzemazuva anaaya. Dzinobetsera vanofundisa nevanofunda kuti kuhamba kwemashoko nekweruzivo kuite nyore.

Muzvikora zvakasiyana siyana zvinoitwa fundo yepadera dera yekupedzisira kunonga kune kunogara vandu kunenge kwakanyatsonyorwa kutimunhu anenge agumepo anyatsoona kuti uku ndokunogara vandu uko ndokwekuryira

Kuti mundu akone kutsamwirira eifunda zviro zvine musoro anofanika kunga asina zvinomuthikabeza padhuze naye. Ngendaa iyoyo mbatso dzinogara vantu vanofunda zvidzidzo zvepakati nepakati nezvepamusoro soro dzinenge dzine zvikwanisiro zvekuti zveshe zvaanoda anozviona mwona umomo.

Vamweni vevantu vanofunda muzvikora zvinofundisa fundo yepadera dera pokupedzisira vanofundira zvine chekuita nekushandisa michini yamazuwa anaa dzinozodetsera vantu.

Mundau dzinofundira vanhu zvidzidzo zvepadera dera munoonekwa mune mbatso dzakaakwa dzinoshandiswa ngevanhu vanofunda, dzakawanda dzakona dzinonga dzakavharirwa zvakanaka kuti dzisapinda mhepo yakawanda kana zuwa kuitira kuti vanonga veifunda vafunde zvakanaka pasina zvibinga mupini zvinovakangaidza.

Zvikora zvinofundisa vandhu zvidzidzo zvepaderadera pekupedzisira zvawanda. Ngendaa iyoyo vandhu vakawanda vanonga vabetheya zvidzidzo zvepakati nepakati, vokonawo kupindirira mberi veienda koofunda zvidzidzo zvepaderadera izvozvo.

Kufunda chiro chakosha maningi mukati mwoupenyu hwevantu. Kufunda kuooneka kubva mukufunda zvepashi pashi ,kwepakati nekwepadera dera. Muzvikora zveshe zvekufunda munenge mune pekuti vafundi vaone pekugara nepekutsamira veinyorera zvavanenge vafunda zvavanenge vazwa.

Kufunda kwepadera dera kwekupeisira kwemene mene kwakakosha maningi ngekuti ndiko kunorodzerwa ndxondo kuti dzipinze. Vantu vazouya nemazano ezviro zvinokone kuvaka mizi, zvinokone kuvaka nyika kuti inake.